Omushaija ayemereire aha rubaju rw'omwaara, omu maisho gye hariho kasasiro Kandi ayetoreirwe amaju ,omwaara ogu n'omurofa munonga.

Abaana bana bari omu mpaka z'okwiruka. Bariyo nibahayahayana kureeba orikusiga mutaahi we. Enyima yaabo hariyo obwana obundi oburiyo nibubareeba